ubaba osekhulile uhlezi phansi uhlatshwa ijekiseni engalweni esandleni sokhohlo ngu mongikazi bazivale amakhala kunye lomlomo ukuthi bengathelelani imikhuhlane

Ababona ngezempilakahle ababili , owesilisa lowesifazana bagqoke impahla zokuzivikela lapho besemsebenzini bagqokile kusukela ekhanda kusiya enyaweni izembatho ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Owesilisa obona ngokwezempilakahle uhlaba omunye owesilisa esandleni sokhohlo ijekiseni baphandle lapho okukhanya khona ilanga kulabanye njalo abesilisa labesifazana abahlezi phansi bexoxisana

Uudokotela abathathu bayancedisana ukuhlinza, isigulane esiphathekileyo emkhuhlaneni othile, bonke bagqoke izembatho zokuzivikela lapha besebenza.

Umongikazi ogqoke impahla zokuzivikela kusukela ngekhanda kusiya emakhaleni lasemlonyeni kunye lasemzimbeni lasezandleni. Uhlaba umama ijekiseni engalweni esandleni sokhohlo.

Abesilisa labesifazana baphakathi komdlalo wokugijima. Bagijima phezu komgwaqo omnyama. Ukugijima kuncedisa ukuqinisa inhliziyo lemithambo yegazi. Kukanti njalo kuqeda ukukhathazeka ebantwini.

Kulabantu abathathu abasebenza endaweni lapha okulemkhuhlane khona kumbe izifo ezithathelwanayo , bazivale ngempahla ezibavale kusukela ekhanda kusiya enyaweni okubalisela ingubo elombala welanga kunye lelembu elivala ikhanda , amakhala , umlomo kunye lentamo

Kuphakathi kwendlu enkulu yombuthano kulamatafula amanengi afakiweyo kulabantu njalo abahlezi ezitulweni omunye umama uncediswa ngumongikazi umuhlaba ijekiseni esandleni sokudla.

Amadoda amathathu akhangelane lezifo ezimemethekayo ebantwini. Bahlezi kwezinye zezindlu zesibhedlela. Bagqokile izembatho ezibavikelayo emkhuhlaneni ememethekayo. Bagqoke kusukela ekhanda kuze kuyefika enyaweni.

Kusesibhedlela umama uzothola usizo kwabezempilakahle uhlezi phezu kombheda ubophele i"zambia" eqolo. Ubanjwe isandla ngobona ngezempilakahle ogqoke izembatho ezimhlophe.

Isidumbu somuntu ofe ngomkhuhlane omemethekayo sigoqelwe ngelembu lesivikelo. Sithwelwe ngamadoda amathathu azivikeleyo ngamalembu amhlophe, abantu bami madlodlongwana babukele.

Amadoda amathathu kunye lomama oyedwa basebenzela endaweni lapha okulomkhuhlane khona omemethekayo bazivale ubuso okugoqela amakhala lomlomo bagqoke njalo iziqgoko ezivikela ukuthi bangabambi umkhuhlane

Amadokotela ayisifica minwe mbili bamile phambi komnyago wesibhedlela ,bagqoke amajazi abo omsebenzi. Kulomama njalo phakathi kwabo olikhiwa omelabo.

Umntwana ongumfana uvule impompi ukha amanzi uthwele isigubhu esimhlophe. Impompi iyenziwe ngensimbi elombala oyimpunga, ngemuva kwakhe kulomama kanye lomunye umntwana. Labo bakhanya balande ukuzokukha amanzi.

kulabo mama labo baba kumhlangano okhangele kwezempilakahle bagqoke izembatho zomsebenzi abanye bavula amabhuku bathwele lamapenseli okubhalisa

Abantwana abancane besikolo bayahlekelela .Bangeza izandla ngesepa empompini Bagqoke izembatho zesikolo. Eceleni kwempompi kulotshani oluluhlaza. kunye lezihlahla eziletha umoya ehlanzekileyo lapha esikolo .

Amantombazana amabili ami eceleni kwempompi yamanzi, ancedisana ukuthwala umgqomo wamanzi. Omunye wakhona uyabobotheka utshengisa ukuthi uphilile kahle emzimbeni.

Amadoda ayisificamunwe munye ahlezi agombolozele itafula. Phambi kwabo kulamankomitshi afayo akhanyiselayo. Baxoxa ngendaba zempilakahle.

Umama ophathekile ulele embedeni ukhangele phezulu uthandele izambiya esandleni sakhe sokudla kulo munye omhlolayo oboma ngokwenze mpilakahle ugqoke izembatho zomsebenzi kuthi esandleni sakhe sokhohlo kulo munye walabo abamgcinayo egula okungathi uyisihlobo

Ababona ngokwezempilakahle okugoqela abesilisa labesifazana baphakathi komphakathi lapha besiyahlola imikhuhlane etshiyeneyo ebantwini . Abanye bagqoke izembatho zabo, abanye njalo bagqoke amhlophe omsebenzi.

Umongikazi wesifazana ugqoke impahla yokuzivikela elombala oluhlaza okwesibhakabhaka uthwele ijekiseni uhlaba ugogo. Ugogo utshengisa ukufuthelwa njalo uvale amehlo

Kuphakathi komhlangano omkhulu okhangelane lempilakahle yabantu emhlabeni wonke jikelele. Kulabobaba abathathu labomama abathathu. Bonke bagqoke amalembu avale imilomo kunye lamakhala.

Umntwana ongumfana omncinyane umile phezu kwesikali sokulinganisa isisindo. Eceleni kwakhe kulobaba oguqileyo ombambileyo eqolo njalo eceleni kukababa kulomuntu njalo owesilisa omileyo.

Umfana unatha amanzi empompini eceleni kwempompi kulomgqomo olombala oluhlaza okwesibhakabhaka ngemuva komfana kulezihlahla eziluhlaza eziletha umoya oqandelelayo.

Kusesibhedlela esincinyane obona ngeze mpilakahle uthontisela umntwana umuthi emlonyeni kukant ubaba ubambe umntwana ikhanda umama uhlezi eceleni lomntwana

Umkhankaso wezempilakahle. Kuletende elikhulu, elimhlophe. Kuhlangene obaba labomama. Omama bagqoke amazambia, Kulendlu elophahla olubomvu. Kunye lekhombi elombala omhlophe, eceleni kwendlu.

Ibhakane lenhlanganiso ye unisefu lilomfanekiso womntwana ongumfana othwele inkomitsho, ugezisa omunye wakhe izandla. Linhlanganiso ibuthelela imali ukuthi incedise abantu bathole amanzi ahlanzekileyo, ukuvikela emkhuhlaneni enjenge yesihudo.

Owesifazana obona ngokweze mpila kahle uqgoke ijazi elimhlophe elomsebenzi uhlola umama ukugijima kwegazi emzimbeni abanye omama bahlezi balindele labo ukuncediswa

Iloli lenhlanganiso enkulu idabli yu efu phi, limile eceleni komgwaqo. Iloli leli libhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka.

Owezempilakahle uhlola umntwana oyinkazana amehlo. Uyabhala njalo phansi lokhu akutholayo lapho ehlola. Kuthi eceleni kulomama womntwana obelethe usane uyabobotheka ekhangela umsebenzi oyenzwa ngumongikazi.

Abesifazana abatshiyeneyo bahlezi ezitulweni. Ezinye ziyenziwe ngezigodo, njalo ezinye yizitulo zeplastiki. Bahlezi balalele owesilisa omi phambi kwabo ofundisa mayelana lemikhuhlane ehlasela ingqondo.

Umama osekhulile osegula umkhuhlane wengqondo uhlezi phansi uthwele izilimo kunye leplastic, eceleni kwakhe kulezigubhu ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Iphetshana elimhlophe elilamabala aluhlaza kunye lamabala aluhlaza okwesibhakabhaka. Phezulu kulomfanekiso womuntu obobothekayo. Phakathi laphakathi kwephepha kulesigombolozi esilombala welanga, lesi sigombolozi sibanjwe yizandla ezimbili. Ngaphansi kubhalwe ngokuqakatheka kwempilakahle yomuntu enqondweni.

Imuli egoqela amalunga ayisithupha, kulabomama abathathu, obaba ababili kunye lomntwana oyedwa, ihlezi phambi komgubazi iyaxoxa umama oyedwa uyahlekelela

Abantwana abancane okugoqela abafana lamankazana bahlezi phansi abanye bayahleka abanye bahlezi nje bakhangele.

Kuphambili kwesibhedlela esikhulu esilombala obomvu lesango elimhlophe kunye lamafasiteli amanye akhanyayo phambidlana nje kulezihlahla eziluhlaza.

Iphepha elilombala oluhlaza elitshengisa idolobho laselizweni leRwanda libhalwe ngamabala amnyama eceleni esandleni sokhohlo kulepikitsha etshengisa okuphathelane lokwezomumo wokhathi

Phambi kwesango lekiliniki kulebhakane elikhulu elilombala omhlophe libhalwe ngamabala amhlophe kunye lamabala aluhlaza luphawula ibizo lekiliniki eceleni kwesango kulokungu mfanyana okuncane ulele etshanini oluluhlaza uyabala ibhuku.

Ikiliniki iyakhiwe ngezitina ezibomvu kunye lamazenge .Ilamawindi akhanyiselayo .Ngemuva kwayo kulotshani obuluhlaza .Kunye lesitulo sokuncedisa abakhubazekileyo ukuthi bahambe kuhle .Lesisitulo silamavili .

Owesifazana osekiliniki uzothola uncedo usuka lapho okulembheda khona uthandele izambiya njalo uhamba ngenyawo. Ngemuva kwakhe kulomunye owezempilakahle omkhangeleyo.

Imota ethwala izigulane ilombala omhlophe kunye lobomvu. Ibelethe ivili elimnyama ngemuva. Ihamba emgwaqweni omnyama, eceleni kulotshani oluluhlaza olubukekayo

Owesifazana owezempilakahle uxoxisana lomunye ozodinga usizo kwabezempilakahle uxoxisana laye njalo ebhala phansi lokhu abakukhulumayo umbambe ihlombe etshengisa ukuthi uyamzwisisa kulokhu abakhulumisana ngakho.

Amasotsha akhangelane lokwezempilakahle agqoke izembatho zabo zesisotsha kunye lamajazi amhlophe bazivale amakhala lomlomo ngamalembu. Esitulweni kulobaba ohleziyo omelele ukuncediswa uhlolwa ukugijima kwegazi emzimbeni.

Kusekiliniki, abazali bahlezi ebhentshini eliyenzwe ngezigodo. Balinde ukuncediswa ngabezempilakahle. Kukanti kuloyedwa osephambi kwabo osesiyancediswa.

Kulezakhiwo ezimbili ezenzwe ngensimbi. Izakhiwo lezi zinde ziquma zisiyambambili. Duze kwalezozakhiwo kulebhakane elimhlophe elincedisa ukutshengisa abantu ukuthi baqonda ngaphi nxa esibhedlela kumbe ikilinika sokulomonakalo.

Ikiliniki iyakhwe ngezitina ezibomvu. Ilomnyango olombala oluthuli. Iphansi litshayelwe ngesamende elombala ibomvu.

Ikiniki iloduli obomvu njalo ifulele. Eceleni kwayo kulamabhakani amabili. Kulotshani njalo oluluhlaza lezihlahla eziluhlaza eceleni kwalawo mabhakani.

Umongikazi ongumama ogqoke isembatho esimhlophe, uhlezi phansi uxoxisana lomama obambe usane oluncinyane bayaxoxisana kabanzi.

Kuphakathi eklilinika kulabo mongikazi besifazana ababili kunye labafazi ababili abazodinga uncedo. Omunye wabomongikazi uphethe iphepha elimhlophe uyabala.

Ibhakane eliyenzwe ngesigodo esilombala omnyama lesigodo esilombala onsundu sihlonywe emhlabathini lapha okulotshani khona obuluhlaza eceleni kulomduli olezitina ezibomvu lezihlahla eziluhlaza.

Ekiliniki kulendlela eyenzwe ngesamende lezitina ezibomvu, phezulu kwendlela kulophahla lwamazenge olusekelwe lezigodo.

Kusango lendlu yalaba ababona ngezempilakahle kulesivalo esimpunga kunye lamafasitela amnyama. Phezulu kulomfanekiso olegama lebizo lendawo.

Umgwaqo ohamba abantu esibhedlela uyenzwe ngesamende kulensika eceleni kwazo eziyenzwe ngemsimbi kunye lotshani obuluhlaza oluyenza indawo ibukeke kakuhle

Kuphambi komnyango wesibhedlela abantu bahlezi ebhentshini bazodinga uncedo kubomongikazi lakubo dokotela kukanti abanye bahlezi ezitulweni zokuncedisa ukuthi bahambe lula

Kukweyinye yezindlu ezitholakala esibhedlela lapho okugcinwa khona imithi etshiyeneyo. Kulamatafula lezigubhu eziyizo ezithwala imithi esetshenziswa ezibhedlela.

Kusesikolo endlini yokuhlola. Kulamakhabothi ayenziwe ngezigodo esiluthuli. Kubelamajazi amabili, agqokwa yilabo, abasebenzela kuyonale indawo. Phakathi kwamakhabothi, kulemithi etshiyetshiyeneyo esetshenziswayo. Elemibala etshiyeneyo.

Owesifazane ofundisa ngokwezempilakahle. Usendlini yokuhlola esikolo. Ugqoke ijazi lomsebenzi, elimhlophe. Uzivalile amehlo, amakhala Kanye lomlomo, lapha ehlola. Eceleni kwake kulezikali zokuhlola ezilezilinganiso ezitshiyeneyo.

Abafundi abatshiyeneyo abagoqela abesilisa labesifazana, bahlezi ezitulweni bagqoke izembatho zabo zesikolo bafunda mayelana ngokwezempilakahle.

Kusendlini yomthapho wolwazi, kulamabhuku amanengi atshiyeneyo akhuluma mayelana lempilakahle yabantu. Amabhuku lawo aphezu kweshelufu elimpunga eliyenzwe ngensimbi.

Ibhakane elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka libhaliwe ngamabala amhlophe ekhoneni esandleni sokhohlo kulompikitsha yejazi elimhlophe umkhankaso walelibhakane ukhangelane lezempilakahle emhlaneni wonke jikelele ukuthi abantu kumele baphiwe uncendo kweze mpilakahle okusezingeni eliphezulu.

Kubuthene odokotela abesilisa labesifazana bagqoke izigqoko zabo ezimhlophe zomsebenzi phambi kwabo kuletafula eliyenzwe ngesigodo esinsundu kunye lomakhala ekhukwini omnyama

Amajaha amathathu amile duzane lomfanekiso ofundisayo ngezempilakahle. Omunye wabo uyakhuluma ukhanya ngomlomo langezandla ukuthi kukhona axoxisana labo.

Kusesikolo endlini yokuhlola lapha abafundi abayenza khona izivivinyo ezitshiyeneyo besebenzisa imitshina. Kuleyo lebhu kulamatafula ayenzwe ngeseramikhi kunye lezigodo.

Abantu abalihlekana babuthene balalele isikhulumi esigqoke ijazi elimhlophe eceleni kulemithi etshiyeneyo elezimbodlela ezitshiyeneyo

ubaba okhangele ngokwezempilakahle ukhangela ubude bomfana ukanti abanye bakhe ababili baya bhala kuthike eceleni kulobhudi laye olindelwe ukuhlolwa ukuhi engabe emude okungakanani

Abezempilakahle bancedisa owesilisa olele phezu kombheda ,olula wepulasitiki olombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Abanye bagqoke amajazi kuthi abanye bagqoke amayinifomu omsebenzi.

Ibhakane elilombala omhlophe . Libhaliwe ngamabala abomvu kunye lsmnyama Lixwayisa kakhulu, ngomkhuhlane weCovid 19. Ukuthi wayenza kwakhanya umahluko ebantwini. Likhuluma njalo ngokuthi umuntu wonke ulelungelo lokuthola usizo kwezempilakahle.

Kusesibhedlela endlini lapha okuhlinzwa khona abaphathekileyo ngezifo ezitshiyeneyo. Kukhona omunye ogulayo oleleyo embhedeni. Odokotela bamkhangele. Kulabodokotela abane abagqoke izigqoko zabo zomsebenzi.

Ingaphandle yebhuku elikhangelane lokukhitshwa kwezisu emhlabeni wonke jikelele .Lidwetshwe ngemzila elemibala etshiyeneyo .Eminye iluhlaza eminye iluhlaza okwesibhakabhaka. Eyinye ilombala welanga .

Isango lesibhedlela lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka, njalo libhalwe ngamabala amakhulu amhlophe. Isibhedlela sona sakhiwe ngezitina ezibomvu. Sapendwa njalo ngependa emhlophe.

Isibhedlela silomduli wezitina ezibomvu njalo sifulelwe ngamazenge ngemuva kwaso kulesihlahla kunye lotshani oluluhlaza kulezitulo njalo ezilamavili ezincedisa abagogekileyo ukuhamba.

Esibhedlela kulesakhiwo esikhulu esilezitezi ezimbili. Eceleni kwalesisakhiwo kulotshani oluluhlaza kunye lomgwaqo lapha okuhamba khona abantu. Ngaphandle esangweni kulamabhentshi ayenziwe ngezigodo.

Libhakane eliveza ukuthi maduzane kule sibhedlela lapho abagulayo abangathola khona ukwelatshwa .Eceleni kwalelo bhakane kulomgelo ohambisa amanzi ukwenzela ukuthi angami kundawo eyodwa .Kukanti eceleni njalo kulomgwaqo lapho abantu abahamba khona kunye lezimota.

Phakathi laphakathi kwezindlu zesibhedlela kulendlela lapho okuhamba khona abantu. Kulamabhentshi njalo amathathu ayenziwe ngensimbi ezimnyama. Amabhentshi lawa alezitulo eziyenzwe ngesikhumba esiluhlaza okwesibhakabhaka.

Kusendlini esibhedlela. Kulomongikazi uyabhala ebhukwini elikhulu ngepenseli. Emuva kwakhe kulekhabathi eliyenzwe ngesigodo kuzokuba lezigqoko ezivale amafasiteli.

Imota yezigulane elombala omhlophe lombala obomvu igijima phambili kweyinye imota emhlophe lenye imota ethwele amapholisa eceleni kwalezo zimota kulotshani oluluhlaza.

Obona ngezempilakahle ogqoke isikipa kanye lebhulugwe elilombala obomvu. Ugqoke ijazi elimhlophe lomsebenzi ubambe isigulane ukhangela ukugijima kwegazi emzimbeni.

Abesilisa abane bamile babambe bonke iphepha elimhlophe. Bazivale amakhala kanye lomlomo ngesifinyo esiluhlaza okwesibhakabhaka. Eceleni kwabo kume imota yokuthwala izigulane.

Kusesibhedlela kweyinye yezindlu lapha abezempilakhle abahlinza khona abantu. Bagqoke izembatho zomsebenzi. Amakhanda avaliwe kunye lemilomo ukuthi bazivikele lapho besebenza

Inyawo zomuntu omhlophe zivuvukile, esithende zibomvu uzibambe ngesandla esithende tshengisa ukuthi uyafuthelwa uphakathi kobuhlungu njalo uzimise ngamazwane.

Udokotela wamehlo uhlola ingane encane amehlo ngomtshina wokuhlola. Ingane ibanjwe ngobona ngezempilakahle, oncedisa ngodokotela ikhanda ukuthi akhangele kuhle emtshineni.

Umtshina wokuhlola umkhuhlane wemvukuzane umkhulu njalo ulombala omhlophe lombala oluhlaza okwesibhakabhaka ngeminye yemitshina etholakala esibhedlela.

Owesilisa lowesifazane bahlezi ezitulweni ezenziwe ngesigodo , owesilisa ugone umama , ukhanya engathi ukhulelwe , phambi kwabo kulomama obona ngokwezempilakahle , uhlezi ugqoke izembatho zomsebenzi

Umuntu ogqoke ingwane ebomvu ulelihlo elisesandleni sokudla elikhubazekileyo ,lelilihlo likhanya aliboni kahle kuthi elinye elisesandleni sokhohlo lona libona kahle.

Kuphakathi esibhedlela lapha okuhlala khona abagulayo kulemibheda eyenziwe ngensimbi efakwe ingubo ezilombala onsundu kulomama ohlezi phezu kombheda uncediswa ngomunye walabo ababona ngokwezempilakahle.

Umnumnzana okhangelane lokwezimpilakahle. Ugqoke ibhatshi elimnyama, phambikwakhe kulomakhalekhukhwini welizwi. Ngemuva kwake kulomunye umuntu wesilisa obambe umakhalekhukhwini.

Kusesibhedlela endlini lapho okuhlinzwa khona abantu abalezifo ezitshiyeneyo. Kulabodokotela abathathu abaphakathi komsebenzi, njalo kulombheda lapho okulele khona ogulayo. Umbathiswe ngengubo elombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Kusendlini yesigulane esibhedlela. Isigulane esiyintombazana sihlezi embhedeni kunye lomama. Abezempilakahle labo bamile khonalapho eceleni. Umbheda wesibhedlela umhlophe.

Udokotela wesifazana ogqoke ijazi lokwelapha elimhlophe utshengisa abanye bakhe abahlanu ngokusebenza komtshini wokwelapha bathule bonke balalele lapho efundisa.

Ababona ngezempilakahle oDokotela abayisificaminwembili, bamile bagqoke impahla zabo zomsebenzi ogodela amajazi amhlophe phambikwabo. Kule ezitshiyeneyo ezisetshenziswa esibhedlela.

Owesifazana ogqoke isigqoko esilombala oluthuli, ubambe iqolo. Eceleni kulezihlalo ezilombala omnyama kunye lomhlophe. Ubambelele kulezo zihlalo.

Kusesibhedlela omama ababili bahlolwa ukugijima kwegazi emzimbeni . Kulodokotela onguye ohlolayo ogqoke ijazi elimhlophe lomsebenzi, esandleni uzivikele ngelembu elemvikekelayo ukuthi angathathi amagcikwane lapha encedisa abagulayo.

Umungikazi ugqoke isebhatho somsebenzi esimhlophe. Uzivale umlomo kunye lamakhala. phambi kwakhe kulomamama, laye njalo uzivale umlomo lamakhala. Uzodinga ukuncediswa lapha esibhedlela.

Obona ngezempilakahle ogqoke isikipa esimhlophe lesifinyo emehlweni esivale amakhala lomlomo. Ukhulumisana lobaba ohlezi esitulweni esiyenzwe ngesigodo. Eceleni kwabo kulamanzi asesigubhini esikhanyiselayo.

Intombazana encinyane, inunubalise ubuso. Ihlezi phezu kombheda,,ihlolwa ngobona ngezempilakahle. Ugqoke isembatho esilombala obomvu okwegazi, kukanti obona ngezempilakahle ugqoke isigqoko somsebenzi esilombala ompunga.

Amadokotela amahlanu abuthene abuka umfanekiso baseceleni kombheda wesigulane. Eceleni kombheda kulobaba omileyo ekhangele okwenzakalayo esibhedlela.

Isihloli sokukhulelwa, senziwe ngeplastic elilombala omhlophe. Siqeda kusetshenziswa ukuhlola. Sitshengisa imizila emibili, ebomvu. Kutshengisa ukuthi okade ehlolwa, kumbe ezihlola, ukhulelwe.

Indlu yokuhlola esibhedlela ilemiduli elembala omhlophe, letafula elombala omhlophe. Phezu kwetafula kulezigxingi ezincinyane ezithwala amasampula athethwe ebantwini abagula imikhuhlane eshiyeshiyeneyo ukuthi ihlolwe, ikhangelwe ukuthi abantu bangabe behlutshwa yini.

Umtshina omkhulu esibhedlela wokuhlola ogulane. Uhlola kusukela ekhanda kusiya fika enyaweni izifo ezitshiyeneyo. Umtshina lo, ulombeda omkhulu lapho okulaliswa khona lo oyabehlolwa.

Isihloli sokukhulelwa siyenzwe ngepulasitiki elombala omhlophe . Sitshengisa ukuthi umuntu obe ehlola uzithwele ngoba sitshengisa imizila emibili ebomvu.

Esibhedlela kweyinye yezindlu zokuhlola kulo mtshini omkhulu omhlophe .Eceleni kwalo mtshini kulabobaba ababili abamileyo bekhangele lowu mtshini .Omunye wabo ugqoke isembatho emakhaleni kunye lasemlonyeni .

Igabha elincinyane elikhanyiselayo elilesivalo esibomvu. Lisetshenziswa ukuthatha isampula yodenda emphinjeni lapho kuhlolwa isifo samaphaphu.

Esibhedlela kweyinye yezindlu zokuhlola kulamashelufu amabili lawo mashelufu alombala omhlophe njalo aphethe amaphepha alula.

Kusesibhedlela endlini yokuhlola. Kule mitshina emibili elombala ophunga. Omunye elombala ophunga kunye lombala oluhlaza okwesibhakabhaka eceleni kule tafula elenziwe ngesigogokunye lesitulo ezimnyama.

Isigulani singeniswa phakathi komshini omkhulu wokuhlola umzimba wonke jikelele, eceleni abamncedisayo ngodokotela ababili abagqoke amajazi omsebenzi.

Kusesibhedlela endlini yokuhlola Kulamathulusi atshiyeneyo agogela izikhali zokubambisa kunye lemithi etshiyetshiyeneyo ephakathi kwezigubhu eziyimihlobo etshiyeneyo

Kusendlini lapho okugcinwa khona imithi etshiyetshiyeneyo yokuncedisa abantu abagulayo, leyo mithi ilembala etshiyeneyo, eminye ilembala yelanga eminye njalo imibala imnyama.

Iphepha elimhlophe elitshengisa impumela ngemva koku hlolwa kwegazi. Litshengisa inani legazi elibomvu elithwala umoya, inani lamanqamuzana amhlophe, amanqamuzana abomvu kunye lomfutho wokuhamba kwegazi emzimbeni.

Kusesibhedlela kweyinye yezindlu zokuhlola. Phakathi kwalendlu kulamawindi akhanyiselayo kunye lemitshina eyehlukeneyo, lemithanyelo esetshenziswa ukukhipha ingcekeza kuyo.

Omama abalantwana abancane. Bahlezi phambi kwendlu elezitina ezibomvu kunye lensika yomnyango, olombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Bonke babophele amazambia.

Esibhedlela sabantwana kulemibheda yensimbi elombala omhlophe ,kulabomama ababili kunye lomntwana onsundu, kuzokuba lobaba omhlophe okhangele umntwana.

Ngaphandle kwendlu lapho okubelethela khona omama. Kulamabhentshi amabili okuhlala , kanye lomgwaqo lapho abantu abahamba khona. Kulamafasitela njalo akhanyiselayo.

Kusesibhedlela kwezinye zezindlu ,lapha okugcinwa khona omama abasanda kubeletha .Umama ulele embhedeni ukhanya uphathekile .umbheda wenziwe ngesigodo esilombala onsundu. Kulamafasithela njalo akhanyiselayo .

Kuse sibhedlela kweyinye yendlu yesigulane. Kulemibheda lapho okulala khona isigulani. Kunye lomama ogqoke isembatho esimhlophe phezulu, ngaphansi esimnyama. Ugoqa ingubo ezisetshenziswa lapha esibhedlela.

Kusembuthanweni wezempilakahle, kubuthene omama, obaba kunye labantwana lapho ababona ngezempilakahle befundisa ngendlela ezitshiyeneyo zokuncedisa abantwana kuzifo ezingabehlela

Kusesibhedlela kweyinye yezindlu zokubelethela, umama obelethileyo ulele embhedeni, ubaba laye uhlezi khonalapho eceleni kombheda , omama ababili bamile eceleni

kuphakathi kohlelo olukhangele abantwana abancinyane kulabantwana abancinyane abagqoke izembatho zesikolo labanye abagqoke impahla zangekhaya babuthene bakhangelwa ngababona ngezempilakahle

Amathuluzi okusebenzisa esibhedlela ayenziwe ngensimbi eziyisiliva. Abunjwe ngokutshiyeneyo kukhangelwa ukuthi asebenzani. Amanye asebenza ukuvula imitshina, amanye asebenza ukubamba.

Ithulisi lokuncedisa unyawo, ukuthi lume luqonde. Luyenziwe ngamaplastic amnyama. Kanye lamalembu amnyama, labomvu.

Amathulusi asetshenziswa ngodokotela esibhedlela alombala ohlanganisa isiliva kunye lombala welanga. Lawo mathulusi asetshenziswa ukuquma kumbe ukubambisa izinto ezitshiyeneyo esibhedlela.

Amathulusi wokuncedisa esibhedlela lapho odokotela besenza umsebenzi wokusika kugoqela izigelo kunye lokokubambisa konke kwenzwe ngensimbi kulombala wesiliva.

Kulezipikili eziyisithupha ezisetshenziswa esibhedlela ukubopha imitshina. Ezinhlanu zilombala oyisiliva kuthi esisodwa silombala wegolide. Zonke zibunjwe ngokutshiyeneyo njalo ziyenzwe ngensimbi.

Umshini kadokotela wokuhlola ukutshaya kwenhliziyo. Uyenzwe ngensimbi elombala wesiliva kunye lepulasitiki elilombala oluhlaza. Umshini lo uhlezi phezu kwebhuku likadokotela lokubhalela. Eceleni kulosiba lokubhala.

Amathuluzi okusebenzisa esibhedlela ayenziwe ngensimbi, njalo alombala oyimpunga. Aphezu kwetafula elilombala omnyama . Amanye alawomathuluzi asetshenziswa ukuquma. Amanye njalo asetshenziswa ukubamba izinto esibhedlela.

Ithulusi lesibhedlela elibunjwe sengathi yiyigelo elisetshenziswa ukubamba izinto ezithile lilompala oyimpunga njalo phezulu kwaso kulehlamvu lebala u P elibhalwe ngamabala amnyama.

Umbheda wokulala abagulayo nxa besuswa kweyinye indawo besiya kweyinye indawo uyenzwe ngensimbi ezicazimulayo. Ulamasondo amane amnyama ancedisayo ukuthi umbheda lowu uhambe.

Lilembu eliqinileyo elenziwe ngesikhumba esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka, kukanti elinye ilembu lelo lilombala omhlophe lelilembu lisetshenziswa ukuncedisa unyawo ukuthi luqonde.

Umtshini omkhulu osetshenziswa esibhedlela ulombala omhlophe phezu kwawo uvuliwe kukhanya phezulu igilasi elikhanyiselayo.

Isikali sokulinganisa izinto ezitshiyetshiyeneyo esibhedlela Sibhala ngamabala amnyama. Umbala waso umhlophe. Ubelomunye njalo umbala olokuhlaza eceleni.

ngamathulusi asetshenziswa ezibhedlela lawo mathulusi alemisebenzi eyehlukeneyo kodwa amathulusi lawa ayenziwe wonke ngensimbi kukanti kuleyodwa eyenziwe ngesigodo phambi kwayo yikho okufakwe khona insimbi kuphela

Inqola yesibhedlela eyenziwe ngensimbi ilamavili kunye lamashelufu amabili esebenza ukuthwala ukudla kumbe amanye amathuluzi asetshenziswa esibhedlela

Isigxobo esokuncedisa umuntu osengozini, ongaphefumuli kuhle ukuthi aphefumule. Silombala oluhlaza. Kuthi esinye sakhona siyakhanyisela.

Igabha elikhulu elomzimba olombala welanga lesivalo esibomnvu kunye lesibambo esibomnvu , isandla sibambe isibambo.

Ngubheds osetshenziswa ngabezempilakahle ukulalisa lo oyabe ethe wabuya ukuthi azohlola umbheda loWo wenze ngensimbi ezilombala okhanyiselayo lezo nsimbi ziqinile futhi ziyayenelisa ukuthwala umuntu

kweyinye yezindlu zesibhedlela kulenqola ezimbili eziyenziwe ngensimbi ezisetshenziswa ukuthwala izinto ezitshiyeneyo kulemitshini njalo esetshenziswa lapha esibhedlela umduli walapha endlini umhlophe kukanti uphahla lumhlophe kube lolunye njalo olumhlophe okomlotha

Isichathilo esimnyama esilamabhanti amabili ancedisa unyawo ukuthi luqonde kube lebhanti elinye phambili duzane lamazwane eliqondisa njalo unyawo

Ezibhedlela abezempilakahle basebenza lentuthu ezinye eziyingozi ngakho kuyadingakala ukuthi bagqoke impahla ezifaneleyo ukuvikela ukuthi bangahotshi intuthu eziyingozi.

Umuthi wesikhiwa, ulombala oluhlaza okwesibhakabhaka usetshenziswa ukuncedisa ukukhulisa isitho sabobaba kunye lokwenza ucansi lubemnandi.

Umuthi wokuqeda ubuhlungu emzimbeni, uphakathi kwebhokisi elilombala oluhlaza lomhlophe. Phezulu kwebhokisi kulomfanekiso wejekiseni kunye lomfanekiso womama obambe usana oluncane.

Amaphilisi alitshumi, alombala ohlanganisa umbala welangabi lelomhlophe. Aphakathi kwephepha elilula elikhanyiselayo. Eceleni kwawo kulamabhokisi amaphilisi alombala omhlophe kuye lombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Kulama philisi alitshumi aphakathi kwephepha le plastic elikhanyiselayo. Kuzokuba lama bhokisi alombala omhlophe okunye lombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Lawo mabhokisi njalo athwele amaphilisi.

Igabha elimhlophe elilingeneyo lithwele amaphilisi okuncedisa ukungezelela igazi emzimbeni. lithandelwe ngephepha elibomvu, lilesivalo esimnyama libhalwenjalo ngamabala amhlophe.

Umuthi wokukhwehlela uphakathi kwembodlela encinyane elombala unsundu lesivalo esibomvu imbodlela le ibhalwe ngamabala abomvu kanye lamnyama kwaba lomfanekiso womuntu wesilisa

Kulegabha elincinyane elifayo elikhanyiselayo. Lilesivalo esimnyama. Phakathi lilomuthi olombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Eceleni kulejekiseni elomuthi phakathi.

Imithi yesikhiwa iphakathi kwamabhokisi alembala etshiyeneyo kukanti eminye iphakathi kwezigxingi ezincinyane ezenzwe ngembodlela elifayo. Eyinye yezimbodlela ilombala welanga kuthi eyinye yezimbodlela ilesivalo esilombala omhlophe.

Umuthi wokukhwehlela umnyama, uphakathi kwegabha elifayo, phezulu ulesivalo esikhanyiselayo eceleni kwawo kulekhadibhokisi elilombala obomvu elifanekiswe amaphaphu omuntu.

Ibhokisi eliyenziwe ngephepha elomuthi wabantwana. Lilomfanekiso wamayezi. Libhalwe ngamabala amhlophe amanye amnyama kube lamanye njalo alombala aluhlaza okwesibhakabhaka.

Kulebhokisi lomuthi wabantwana elincedisa abantwana emikhuhlaneni etshiye tshiyeneyo okubangela ukuphenduka komzimba nxa umntwana ethe wadla ukudla okutshiyeneyo kumbe wabamba izihlahla kumbe okunye kusenziwa yimvelo lapho umntwana ayabe ehlala khona.

Amaphilisi alitshumi alombala ophakathi laphakathi kombala welanga lomhlophe abekwe phakathi kwephepha elikhanyiselayo ibhokisi lalawo maphilisi lilombala omhlophe kunye loluhlaza okwesibhakabhaka

Itafula eliyenziwe ngesigodo sombala onsundu lithwele amaphilisi afakwe phakathi kwamagabha amhlophe amanye aphakathi kwamabhokisi ombala omhlophe

Amaphilisi esikhiwa aphakathi kwebhokisi elilombala omhlophe kunye lophakathi laphakathi kokubomvu lokumhlophe. Lona ibhokisi libhalwe ngamabala amnyama kunye lamhlophe.

Liphepha elifanekisa imithi eyaziwayo elibhalwe ngamabala amnyama kunye lamhlophe kunye lamanye aluhlaza okwesibhakabhaka. Leli phepha njalo lilemifanekiso yamapilisi atshiyeneyo. Amanye amhlophe amanye aluhlaza kuthi amanye alombala obomvu.

amaphilisi alitshuma aphakathi kwephepha elilula elicazimulayo elilompala oyinpunga eceleni kwawo kulebhokisi elibhalwe ngamabala amnyama lamanye alokuhlaza okwesibhakakbhaka

Ibhokisi elilomubala oluhlaza okwesibhakabhaka kunye lombala omhlophe lithwela amaphilisi alitshumi lambili libhalwe ngamabala abomvu kunye lamnyama phezulu kwebhokisi kulomfanekiso wephilizi.

Umuthi wokwelapha ukukhwehlela uphakathi kwebhokisi lephepha elilombala omhlophe kunye loluhlaza phandle ebhokisini kulempikitsha yomuntu wesilisa kutshengisa amaphaphu eceleni njalo kulelinye ibhokisi elibhalwe ngamabala amnyama

Kusendlini lapho okugcinwa khona imithi ezibhedlela, leyondlu ilamabhokisi abomvu okwegazi ayiwo agcina imithi ezibhedlela, kuzoba lensimbi ezilombala okhanyiselayo eziyizo eziphethe lawomabhokisi.

Ibhokisi lephepha elithwele umuthi wokukhwehlela. Kulomfanekiso kulelobhokisi litshengisa amaphaphu. Njalo lelibhokisi lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka, libhalwe ngamabala amhlophe.

Umuthi wokukhwehlela ufakwe phakathi kwembodlela elombala omnyama lesivalo esimhlophe kukanti phezulu kulephepha elibhaliweyo ngamabala amancinyane lemifanekiso yezihlahla eziyizo ezenza lowomuthi

Amabhokisi amaphepha amane asetshenziswa esibhedlela lapha kuselatshwa umuntu ngokuhlinza. Kulelinye ibhokisi elilezingqamu ezihlanzekileyo ezisetshenziswayo ,kukanti kulelinye njalo ibhokisi elithwele amalembu avala isilonda lapha okuyabe kuhlinzwe khona.

Isigubhu esipendwe ngombala omhlophe, loluhlaza ,loluhlaza okwesibhakabhaka, sithwele amanzi ahlanganiswe lesawudo sibhalwe ngamabala amhlophe kunye lamnyama

Ngumuthi wokuncedisa labo abaphefumula nzima. Lowo muthi ulesigxingi esifakwa emakhaleni, umuntu abesebamba igabha asesekutshuza umuthi uphuma usiya emakhaleni ungcedise umuntu ukuthi aphefumule lula.

Imbodlela enkulu ethwele umuthi omnyama. Imbodlela iyakhanyisela kukanti ibhalwe ngamabala amnyama lamhlophe, njalo ilepikitsh yezithelo ezitshiyeneyo eziyinzo lowo muthi.

Amafutha okugcoba izilonda esikhumbeni ezibangelwa ngamagcikwane atshiyeneyo. Amagcikwane lawa angahlasela inyawo kumbe izandla kumbe umzimba womuntu wonke jikelele.

Ibhokisi elincinyane elithwele amaphilisi ancedisa abantu abagulayo. Lelo bhokisi lilamabala abhalwe ngombala omhlophe libe lawo amanye amabala njalo abhalwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Iphepha lithwele imuthi wokuncedisa izifuyo kumikhuhlane ebangelwa ngamagcikwane. Leli phepha lilombala omhlophe kunye loluhlaza. Lilemphikhitsha wesifuyo eceleni.

Umuthi wokukhwehlela ubhalwe ngamabala abomvu njalo ulemifanekiso yezihlahla okuyizo eziyenza lowo muthi. Izihlahla lezi zilombala oluhlaza njalo zincinyane.

Amashelufu ensimbi alombala omhlophe. Athwele amaphilisi emihlobo etshiyeneyo. Kulesandla esibambe amaphilisi alombala we langa, lomunye olombala obomvu okwegazi, lomunye umbala omhlophe.

Amaphilisi okuvikela ukugijima, aphakathi kwesigxingi, esincane esimhlophe. Esilesivalo esimhlophe, njalo sibhalwe ngamabala amnyama, kanye lamhlophe. Lesisigxingi silebhokisi, eliyenziwe ngephepha.

Umuthi wokungcedisa ukukhipha idoti emaphatshini ufakwe phakathi kwembodlela ekhanyiselayo elesivalo esimhlophe leyo mbodlela ibhalwe ngamabala amnyama.

Amaphilisi amhlophe asephepheni elilula elibhalwe ngamabala amnyama lamhlophe , abekwe eceleni kwebhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama lamabala njalo alombala oluhlaza okwesibhakabhaka

Umfanekiso okhankasela umuthi oncedisa abantu ababesebethe baphenduka ngenxa yokuhlaselwa kumbe yikudla ababekudlile kumbe yimvelo kwesinye isikhathi kube yimithi ababeyisebenzisile kwenza umuntu aphatheke kabe emzimbeni.

Amabhokosi amane athwele imithi esetshenziswa esibhedlela okungcedisa abantu abagulayo amabhokosi amathathu alombala welanga kube sekusithi elilodwa limhlophe

Igabha lomuthi limhlophe njalo liyenelisa ukuthwala amaphilisi angafika kwalikhulu lilesivalo njalo libekwe phezu kwetafula

Kulamaphilisi alitshumi aluhlaza okwesibhakabhaka kukanti ibhokisi lamaphilisi libhaliwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka okunsundu

Igabha elimhlophe lilamaphilisi ancedisa ukuthi igazi lihlale lisezingeni eliqondileyo. Igabha leli lilesivalo esimhlophe. Libhalwe ngamabala amnyama kunye labomvu

Phezu kwetafula kulomtshina osetshenziswa ngodokotela ukuhlaba ogulayo eceleni kwalomtshina kulamambodlela amathathu athwele imithi ekhanyiselayo lamambodlela lawo ayakhanyisela alezivalo eziluhlaza

Kusendlini yezigulane ezibhedlela kulezandla ezimbili ezibambe amaphilisi amanye alombala omhlophe amanye ahlanganisiwe alombala omhlophe lamanye aluthuli ,kulombheda lapho okulele khona ogulayo eceleni kwakhe kulababona ngezempilakahle abamncedisayo

Isigxingi esilephepha elilula elikhanyiselayo sithwele amanzi okuncedisa emzimbeni nxa uhlutshwa ngumkhuhlane wokufuna ukukhipha okungapheliyo, amanzi lawa ayanceda kakhulu.

Umuthi yokuzwela okuthile oncedisayo emehlweni. Ikakhulu nxa amehlo ebabelela, kumbe amehlo elokuba bomvu evuvuka.

Kuphakathi komhlangano oncedisa abantu kinswelo zabo ezitshiyeneyo ukwenzela ukwehlisa imikhuhlane yengqondo kulabantu okugoqela ogogo labokhulu kunye lamajaha lezintombi babuthene balahleke isikhulimi sikhuluma

Abantu bahlezi bathe gwaqa emabhentshini ekliniki bemelele usizo. Umama umile kunye lomntwana duzane lethafula yesigodo phambi kukamongikazi obhala kucomputer

Kuphakathi kohlelo olukhangelane lokukhankasela impilakahle yabantu engqondweni kubuthene abesilisa labesifazana bahlezi balalele isikhulumi sikhuluma.

Kusesibhedlela udokotela ugqoke ijazi elimhlophe elomsebenzi. Phambili kwakhe kulobaba ogqoke iyembe eluhlaza okwesibhakabhaka bayakhulumisana kabanzi.

Kusendlini encane esibhedlela. Kule windi elivuliweyo elingenisa umoya kuleyondlu. Phakathi kulogogo lokhulu abazodinga uncedo kwabezempiilakahle. Owezempilakahle usis osesemutsha uyabhala

Udokotela oyingcitshi kwezempilakahle uyethula inkulumo mayelana lezempilakahle ugqoke iyembe emhlophe lebhatshi eliluthuli eceleni kwakhe kulecomputer

Abantwana besikolo abakuzinga eliphansi bagqoke izembatho zesikolo ezilombala oluhlaza kunye lomhlophe omunye wabo uthwele uchago bonke bayahlekelela bathabile batshengisa impilakahle.

Abantwana besikolo bahlangene bajabulile baqakeza izandla bayagida kukhanya bahlabela ingoma bagqoke izembatho zabo sezikolo kukanti bakhona abanye abagqoke impahla zabo zangekhaya batshengisa intokozo lempilakahle.

Abantwana besikolo abanengi abakuzinga eliphakathi laphakarhi bahamba otshanini oluluhlaza. Bagqoke izembatho zabo zesikolo. Abanye babambene izandla, abanye bagonene bayahamba bathokozile.

Ikhasi lebhuku litshengisa ukuqakatheka kwentsha lokuthi kumele bathole uncedo kwezempilakahle. Kulamampikitsha njalo atshengisa intsha enengi etshengisa ukuthi ijabulile ithokozile njalo iphila kahle.

Kusesibhedlela endlini lapha okugcinwa khona abantwana abancane abagalayo. Kulemibheda emithathu. Yonke imibheda ilabodoli njalo ingubo zaleyo mbheda ziyathathekisa kakhulu abantwana ngenxa yemibala esetshenzisiweyo.

Umntwana ohlezi phakathi kwesilinganisonukuthi babone ukuthi ukhula kanjani. Ubanjwe ngowesifazana obona ngokwezempilakahle ikanti abanye omama abane bakhangele okwenzalayo.

Abantwana abancinyane okugoqela amankazana labafana bagqoke izembatho ezifananayo, bamile balixuku emuva kwabo kulowesifazana ogqoke isikipa esimnyama

Ngamakhasi amabili ebhuku elikhuluma ngempilakahle yabantwana. Kukhasi lakuqala kulobaba lomama. Umama ugqoke ingubo yemfundo. Kulabantwana ababili njalo. Ongumfana omncinyane ukhubazekile.

Ababona ngezempilakahle abane bahlezi phansi bagqoke izembatho zomsebenzi. Bahlezi phambi kwama computer .Kukanti kulabantu abamileyo ngokulandelayo bemelele ukuncediswa.

kusesibhedlela odokotela balomfuziselo womntwana osanda kuzalwa bayenza umfanekiso wokuthi nxa umntwana engaphefumuli kuhle uncediswa kanjani

Kuphakathi kombuthano omkhulu kulamasotsha amabili agqoke impahla zabo zomsebenzi lobaba ophakamise isandla esifumbathile uyabobotheka ukhangele abantu ikant eceleni njee kulabantwana abamileyo endaweni ephakemeyo bakhangeke konke okwenzakalayo

Udokotela wesilisa ogqoke ibhatshi elimnyama uthwele insimbi yakhe yokwelapha. Uhlola umntwana ongumfana ukutshaya kwenhliziyo . Umntwana lowu uphethwe ngunina.

Umama uhlezi phansi uphethe usane oluncane olufumbethe ulutho esandleni. Lolu sane lumele abantwana bonke baselizweni laseRwanda kuphathelane lohlelo lwe Unicef olugoqela i Rwanda yonke lomhlaba wonke jikelele.

Abantwanyana abacinyane abentanga yinye bahlezi phezu kwecansi. Kulabafana ababili lamantombazana amabili. Umfana wokuqala utshaya ingungu.

Kusembuthanweni omkhulu okhangelane lempilakahle yabantwana abasanda kuzalwa labantwana asebekhulile. Isikhulumi simile phambi kwabantu sikhankasela impilo yabantwana.

Umuntu wesilisa uhlolwa amehlo ngomtshina omkhulu wokuhlola. Lowo mtshina uyakhanyisa amehlo ukuze kubonwe uhlupho olungabe lukhona emehlweni. Obona ngezempilakahle useceleni uyancedisa ukuthi umuntu akhangelisise kuhle emtshineni.

Obona ngokwezempilakahle uhlezi phansi uyabhala ngapha exoxisana lomfana. Bonke bagqokile, bazivala amehlo kanye lomlomo, kukanti owesilisa obona ngezempilakahle ugqoke lejazi lokuzivikela

Obona ngokwempilakahle uthatha isampula emakhaleni kababa ukuthi ahlole igcikwane elithiwa yi COVID. Lo obona ngokwezempilakahle ugqokile ekhanda kunye lemakhaleni lasemlonyeni lasemzimbeni kunye lasezandleni ukuthi azivikele ukuthi angathathi lowomkhuhlane.

Ababona ngezempilakahle abesilisa labesifazana bamile babalixuku elincane, abanye bagqoke impahla zomsebenzi. Kukanti abanye bagqoke izigqoko zabo. Bonke bavale amakhala lomlomo.

Kulabantu ababili endlini yokuhlola omunye ngumuntu onsundu omunye ngumuntu omhlophe onsundu ngumama wesifazana uhlezi phambi komtshina wokuhlola izinto ezincani ezinjengagcikwani lokunye okuncani esingeke sikubone ngamehlo ethu

Kulabantu abane abezempilakahle abakhangelane lezifo ezimemetheka masinya ebantwini. Bagqoke izembatho ezibavala kusukela ekhanda kusiya enyaweni bazivake kunye lamakhala lemilomo lasezandleni

Owesifazana osebenza endlini yokuhlola esikolo ugqoke ijazi elimhlophe lomsebenzi. Uhlezi phansi uxoxisana lomntwana wesikolo ogqqoke ingubo yesikolo.

Umama ogqoke isigqoko esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka, uhlezi phansi uphethe umntwana esandleni. Umntwana uyabobotheka utshengisa impilakahle emzimbeni kanye lokujabula.

Udokotela ogqoke ijazi lakhe elimhlophe lomsebenzi uyabhala kukanti umama ohlezi phambi kwakhe uvale amakhala kunye lo mlomo ngelembu

Intombazana iphethe i orange ezandleni iyabobotheka ikanti eceleni kwayo kulomganu okhanyiselayo othwele izithelo ezitshiyeneyo ezibalisela amamengo lamabhanana

Kusesibhedlela kulabo mama kunye labantwana udokotela uyabhalabhala ephepheni elilombala welanga ugqoke ibhatshi lomsebenzi elimhlophe

ababili abyenza okwemidlalo bayelula umzimba omunye wabo uguqile phansi ulenwele ezinde azibophe ngebhanti elimhlophe kukanti omunye umile ugqoke izembatho ezimnyama

Kusesitolo lapha okuthengiswa khona amapilisi. Othengisa amapilisi ugqoke ijazi lomsebenzi elimhlophe ukhulumisana lontombazana obuye ukuzothenga. Eceleni kwalontombazana ku labanye njalo abazothenga imithi.

Ugogo okhanya engaphilanga kahle emzimbeni, ubambelele umduli, eceleni kulobhudi okhanya emncedisa ukuthi abambelele aqine emdulini lapho.

Esitolo samaphilisi kulama shelufu ayenzwe ngezigodo zapendwa ngombala omhlophe. Amaphilisi kunye lemithi kuphakathi kwamabhokisi awephepha ayenzwe njalo ngemibala etshiyatshiyeneyo.

Ikhabothi lamaphilizi lilombala omhlophe loluhlaza, lithwele amaphilizi alombala etshiyeneyo amanye amhlophe amanye alombala alombala obomvu amanye njalo alombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Kusesitolo lapho okuthengiswa khona imithi kunye lamaphilisi okuncedisa abagulayo. Othengisa amaphilisi ugqoke ibhatshi lomsebenzi elimhlophe, umile ugoqe izandla.

Esitolo lapha okuthengiswa khona imithi kunye lamaphilisi. Kulamashelufa alombala omhlophe kunye lombala ompungu. Kuma shelufu lawa kulamabhokisi alamaphilisi kunye lemithi etshiyeneyo.

Isitolo lapha okuthengiswa khona amapills silesistairs ezimbili phandle kwaso kulebhakani eliphawula ibizo laleso sitolo phambi kwesitolo kulesihlahla esiluhlaza esilamahlamvu amanye alombala welanga

Ibhakane eliphawula iSalus clinic liyenzwe ngombala omhlophe, lilamabala aluhlaza, libhalwe ngamabala aluhlaza lamabala amhlophe.

Kuphakathi kwesitolo esithengisa amaphilisi .Kuleshelufu ethwele amabhokisi amaphilisi emihlobo etshiye tshiyeneyo .Lawo mabhokisi lawo alemhlobo etshiye tshiyeneyo .

Isikolo zamaphilisi kulamashelufu lapha okuhlala khona amaphilisi, afakwe ngemihlobo yawo. Lawo maphilisi aphakqthi kwamabhokisi ayenziwa ngamaphepha alula.

Phakathi esitolo samaphilisi kuleshelf elombala omhlophe kunye loluhlaza leli shelf lilamabhokisi amaphilisi alombala omhlophe kunye lalombala welanga

Kusesitolo samapills kuleshelufulu elilombala oluhlaza phezulu lenzwe ngombala omhlophe liphethe amabhokisi amathathu amapills awehlobo etshiyeneyo lawa mapills alamabhokisi alemibala njalo eyehlukeneyo

Amaphilisi emihlobo ehlukeneyo yokwelapha izifo ezihlalesala abantu abagulayo, aphakathi kwamabhokisi awo abekwe phezulu kweshelufu eliyenzwe ngesigodo esisundu.

Ishelufu elombala omhlophe kanye loluhlaza, ithwele amaphilisi emihlobo etshiyeneyo, amanye amaphilisi abhalwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, wonke amaphilisi alamabhokisi amhlophe.

Kuphakathi kwesitolo sezidakamizwa kulemithi etshiyeneyo yokwelapha abantu imikhuhlane etshiyeneyo kunye lochago olusetshenziswa ngabantwana abancane.

Yindawo eqandelelayo lapha okugcinwa khona imithi etshiyeneyo . Leyo mithi ibhalwe ngamabala atshiyeneyo . Eminye ibhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka . Eminye ibhalwe ngamabala abomvu kanti eminye ibhalwe ngamabala alithusi njalo leyo mithi ilemifanekiso yezihlahla .

esitolo samaphilisi kulamabhokisi alombala etshiyeneyo alkuqala lilokumhlophe lokuluhlaza elesibili ilokumhlophe lokuluhlaza okunsundu elesithathu lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka okumsulo elesine lilombala omhlophe

Ikhompuyutha elombala omnyama ibekwe phezulu kwetafula. Eceleni kwayo kulesikhungo sokucubungula ulwazi laso silombala omnyama.

Kusesitolo lapho okuthengiswa khona imithi etshiyeneyo encedisayo abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni .Ubhudi umilephambi lapha esitolo uzothenga umuthi.

Kusesitolo lapho okutholakala khona imithi etshiyeneyo eyelapha abantu abagulayo abahlaselwe yimkhuhlane eminengi. Phambidlana kwesitolo lesi kulobaba ohleziyo phambili.

Ababona ngezempilakahle. Okugoqela abesifazana abathathu, kunye labesilisa ababili. Bangene phakathi emphakathini, ukuthi bazokhuluma mayelana lezempilakahle, Bathwele amathulusi abo omsebenzi, njalo bagqoke amajazi omsebenzi .

Kusemabuthanweni lapha okukhankaswa khona ngokwezempilakahle. Umphakathi uhlezi phansi etshanini oluluhlaza ikanti izikhulumi zihlezi emabhentshini . Phambi kwezikhulumi kuletafula eliyenzwe ngesigodo esinsundu.

Ababona ngeze mpilakahle abathathu bagqoke amajazi amhlophe omsebenzi bahlezi ezitulweni zama plastic ezimhlophe bexoxisana labantu abayisikhombisa mayelana ngokwe zempilakahle abalaleleyo bahlezi emabhentshini abanye njalo bahlezi ezitulweni.

Kuphakathi komkhankaso omkhulu ogoqela umhlaba wonke jikelele. Kubuthene abesilisa labesifazane. Kukhulunywa ngama plastic agqokwa ngowesilisa kumbe owesifazana ngesikhathi socansi ukuvikela ukukhulelwa kumbe ukuthathela imikhuhlani yocansi.

Kuphakathi kokhankaso omkhulu wezempilakahle okhangelane labesifazana abakhipha izisu. Kubuthene abantu abanengi amalunga ezempilakahle phambi kwabo kulamakhomputha.

Ikhasi lephepha elikhangelane lomkhankaso wempilahle Kahului wonke jikelele lilempikitsha kamama lobaba umama ugqoke isembatho esibomvu ugoqe izandla utshengisa ukudangala ubaba umile eceleni utshengisa ukuzama ukunakekela umama

kuphakathi kombuthano omkhulu wezempilakahle abantu babuthene bahlezi ematafuleni atshiyeneyo kulabo sisi kulabo mama kanye labo baba kulabo makhala ekhukhwini abasetshenziswayo ukugcinywa ulwazi

Kuphakathi komkhankaso omkhulu okhangelele ukuqeda ukumemetheka komkhuhlane wocansi okuthwa yi AIDS. Abadala abane bamile ndawonye bathatha impikitsha

Umkhankaso wezempilakahle. Kulabo Dokotela abahlola izakhamizi ezehlukeneyo. Kulabo baba, kulabo mama .Basukumile ukuthi bazophiwa uncedo ngabazempilakahle.

Kuphakathi kwendlu abantu abatshiyeneyo kugoqela obaba labo mama bahlezi emabhentshini kulesikhulumi esisodwa esimileyo zichasisa

Ibhakane elimhlophe elibanjwe ngumama lobaba ababonayo ngeze mpilakahle likhankasa ngomkhuhlane wesifuba. Litshengisa ukuthi umkhuhlane wesifuba uyelapheka njalo nxa umuntu ecabangela ukuthi ulawo kumele avakatshele amakiliniki kumbe izibhedlela ayehlolwa .

Ababona ngezempilakahle abayisificaminwe mbili bamile bagqoke izembatho zabo zomsebenzi ezimhlophe kulamadoda amahlanu kanye labesifazana abathathu

Owesilisa lowesifazana bagqoke okumhlophe phezulu. Owesilisa ucwabuza owesifazana esihlathini, ikanti owesifazana uyabobotheka etshengisa amazinyo amhlophe. Bonke bathokozile okutshengisa impilakahle.

Umama uhlezi embhedeni, uphethe usane oluyinkazana olukhangeleka luqinile njalo lubukeka emzimbeni, etshengisa ukuthi uthola ukudla okweneleyo kunye lochago olunhlanzekileyo.

Owesifazana okhanya ehlanzekile emzimbeni, ogqoke isigqoko esihle esilombala womchilo wamakhosikazi. Eqolo ufake ibhanti elilombala ophakathi laphakathi kobomvu lomhlophe.

Owesifazana ukhulelwe. Ubambe isisu sakhe ngezandla zakhe zombili. Utshengisa impilakahle kweze macansini. Esandleni sakhe sokhohlo ufake indandatho etshengisa ukuthi ngumuntu ozithweleyo njalo esemendweni.

Kuphakathi kombuthano omkhulu wezempilakahle okhangelane lokunake impilo izitho zokuzala lokuvikelwa kwezifo zomkhuhlane ezitshiyeneyo kulabomama kulabo baba kulabantu njalo ababona ngezempilakahle.

Umama lomntwana oyinkazana bangene njalo bayacwabuzan emlonyeni. Umama ugqoke ingubo elombala omhlophe leyinye elombala omnyama kukanti intombazana ifake amacici endlebeni.

Omama abathathu bahlezi ngaphansi kwesihlahla bayaxoxa mayelana okwezempilakahle bazivale amakhala kunye lomlomo ngesifinyo ngemva kwabo kulezindlu zomdaka kunye lotshani.

Umuntu wesifazana ugqoke isikipha esimnyama ubambe iqolo uyabobotheka. Phambili kwesikipha kulombala womchilo wamakhosikazi obhalwe ngamabala atshiyeneyo aveza ukwehlukana kwabantu kodwa ekucineni etshengisa ukuthi noma silemibono etshiyeneyo, kodwa sonke singabantu. Njengomchilo wamakhosikazi kumele sibambane.

Umama lobaba batshengisa ukuthi basemathandweni ubaba ufake isandla sakhe ehlombe likamama esinye isandla sibambe isisu sikamama kuthi umama isandla sakhe sibambe isandla sikababa bayabobotheka bajabulile.

Omama ababili bahlezi, bayadla izithelo ezitshiyeneyo. Bayaxoxisana, omunye wabo ugqoke isigqoko esiluhlaza njalo ukhuluma lomunye wakhe obheke phansi.

Kusendlini lapho okuhlolwa khona umfutho wegazi. Umama uhlezi phansi. Uhlolwa ngobona ngezempilakahle, ogqoke ezimhlophe. Eceleni kwakhe kulobaba, Laye ulindele ukuhlolwa umfutho wegazi.

Ibhokisi elilombala omhlophe kunye lombala oluhlaza okwelanga, libhaliwe ngamabala amhlophe kunye lmnyama. Phakathi kulethulusi yokuhlola umkhuhlane wocansi.

Umfana uyabobotheka uveza amazinyo amhlophe athe nke kutshengisa impilakahle emzimbeni Endlebeni ufake icici ekhanda ugqoke ikepesi emnyama

Owesilisa lowesifazana bayagijima bagqoke izembatho zabo zemidlalo. Bathwele amambodlela akhanyiselayo alamanzi. Bagijima ngapha benatha. Eceleni kwabo kukhanya izintaba kunye lezihlahla eziluhlaza.

Owesifazana oyenza ezemidlalo uhlezi phansi ecansini ngemuva kwakhe kulesitulo sezigodo kukanti esandleni sakhe sokudla kulezitulo ezinhle ezensimbi ezimnyama.

Owesilisa oyenza umdlalo wokugijima uyagijima ngapha enatha amanzi asembodleleni ekhanyiselayo. Phezulu kukhanya isibhakabhaka eziluhlaza okwesibhakabhaka.

owesifazana onsundu uphakathi komudlalo uphezu kwecansi ugqoke ibhulugwe elimnyama eceleni kwakhe kulezihlahla zokucecisa lapha endlini lapha ahlalela khona

Owesilisa ogqoke isikipa esilemkhono emide esimnyama. Ukhanya uqeda ukugijima uginqile ebusweni ubambe imbodlela yamanzi uyanatha. Imbodlela le iyakhanyisela

Amaphepha alula eplastiki athwele amafutha okugcoba izilonda nxa umuntu elimele esikhumbeni , amaphepha lawo abhalwe ngamabala abomvu kunye lamabala aluhlaza okwesibhakabhaka

Umuntu owesilisa uhlezi eceleni komgwaqo uyazelula. Ugqoke ubhulugwe elimnyama lesikipa esilo mbala welanga. Eceleni kwakhe kulezihlahla eziluhlaza.

Kusesibhedlela sabantwana . Kulomama okhanya elele embhedeni . Kuzoba lomunye umama ohleziyo kunye lomntwana wakhe. Abanye balele embhedeni. Yena umama lomntwana uyendlale phansi , uhlezi lomntwana.

Kusemidlalweni lapha abadlali abatshiyeneyo bagqoke izembatho zokudlala ezimhlophe phezulu ngaphansi zilombala omnyama. Kukanti omunye wabadlali uselimele kuthi abancedisa ngezempilakahle bamphethe bayamnika uncedo ukuthi asizakale.

Intombi iyelula umzimba, igqoke impahla ezilombala kukanti enyaweni igqoke amatennis amhlophe.

Kusembuthanweni wabantu abakhangele ngezemidlalo. Abantu abane babuthene kube loyedwa oleleyo phansi batshengisa abanye ukuthi nxa umuntu esehlelwe yingozi uncediswa kanjani.

Omunye wabadlali uhlezi phansi ulimele edolweni uzama ukunciphisa ubuhlungu kulelo dolo ngephekhi leqwa elilomubala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Ngamathulusi asetshenziswa ngudokotela lapho esemsebenzini wakhe kulebhuku elilombala omhlophe lapha udokotela abhala khona konke mayelana lesigulani kuzokuba lamapills alombala omhlophe lombala oluhlaza okwesibhakabhaka

Kulombala omnyama kunye lombala omhlophe, kuzokuba lelogo etshengisa inkampani okuthiwa yiWema inki yaseRuwanda. Ilohgo leyi ilombala oluhlaza kunye lombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Yona ibhalwe ngamabala amnyama.

Ubaba ogqoke iyembe elombala oluhlaza okwesibhakabhaka umile esinye isandla sakhe sibambe umakhalekhukhwini kukanti esinye isandla sakhe sokudla siya bhalabhala kumakhalekhukhwini.

Izihlahla zomuthi wemvelo ,zikhula zibezinde .Zilamahlamvu aluhlaza ,zimila emhlabathini olombala oluthuli.

Kusegangeni lapha okutholakala khona izihlahla zomuthi wesiNtu ezitshiyeneyo. Lezi zihlahla zilamahlamvu aluhlaza tshoko kunye lamaluba alombala welanga. Zimile lapho okulotshanikhona oluluhlaza eceleni njalo kulamadwala asekele izihlahla.

Isihlahla somuthi wesintu silamahlamvu amade anjengawemfe, silamahlamvu aluhlaza njalo aminyeneyo siphuma phansi komhlabathi oluthuli.

Isihlahla somuthi wesintu sitholakala egangeni duzane lamadwala. Sigonjolozelwe ngamatshe alombala oyimpunga njalo eceleneni lapha kulotshani obuluhlaza, Sona isihlahla silombala oluhlaza lamahlamvu amancinyane.

Egangeni lapha kutholakala izihlahla ezitshiyeneyo zomuthi wesintu wokwelapha izifo ezehlukeneyo. Imithi leyo ilamahlamvu aluhlaza tshoko kunye lamaluba alombala welanga.

Isihlahla somuthi wesintu, sikhula sibe side sisiya phezulu. Silamahlamvu aluhlaza. Simila eceleni kwedala elikhulu. Eceleni kwaso kulenkotha kunye lamahlamvu alombala onsundu.

isihlahla somuthi wesintu sikhula egangeni silamahlamvu amancinyane aluhlaza silamaluba njalo alombalo welanga eceleni kwaleso sihlahla kulamatshe amabili

ngezinye zezihlahla zomuthi wesintu sikhangeleka engathi lithanga lasendle lile qabunga elincinyane kumbe isithelo esincinyane esiluhlza amahlamvu alesi sihlahla aluhlaza okotshani

Kusegangeni kulezihlahla ezitshiyetshiyeneyo, ezinye zalezi izihlahla ziyacedisa ukuwelapha abagulayo kuzifo ezitshineyo. Izihlahla zilombala oluhlaza, lamaluba alembala welanga

Imithi yesintu itholakala endaweni ezitshiyetshiyeneyo. Imithi leyo Ilombala oluhlaza njalo yizihlahla nje ezincinyane ezingaphuma eceleni kwamatshe.

isihlahla esincinyane somuthi wesintu silamahlamvu aluhlaza simila eceleni kwedwala elikhulu phansi kwaso kule sinye njalo isihlahla esinabileyo eceleni

Yisihlahla somuthi wesintu esilamahlamvu aluhlaza. Kukanti isiqu salowomuthi silombala obomvu wegazi. Zinengi lezozihlahla zithe wathalala enhlabathini.

Izihlahla zemvelo zokwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ebantwini, zilamahlamvu aluhlaza kunye lamaluba aluhlaza okwesibhakabhaka okunsundu.

Izihlahla zomuthi wesintu zilamahlamvu amade aluhlaza, eceleni kwazo kulenkotha emilileyo eceleni phansi komhlabathi oluthuli.

Yimvelo lapha esithola khona umuthi wokwelapha izifo ezitshiyeneyo. Imvelo le ingatholakala egangengi kumbe emasimini. Iyakhiwa iyelaphe izifo ezitshiyeneyo emzimbeni.

Kuphakathi kwendlu yemithi yesintu kulemithi yesintu etshiyeneyo ephakathi kwamagabha amanye akhanyiselayo amanye alezivalo ezilombala welanga kubenjalo lencebethu kanye lamadiwo etshiyeneyo.

Ugatsha lomuthi wesintu wokwelapha izifo ezitshiyeneyo ezihlasela abantu bonke jikelele. Lugoqiwe kakuhle lwabekwa phezu kwelembu elilombala omnyama.

Umganu ofayo omhlophe uthwele incezu zama orange, phakathi komganu njalo kulembodlela emhlophe elamaphilisi esintu okwelapha.

kulenqumbi yegalikhi elamakhanda amhlophe athe nke, ikhanda elilodwa lilenxezu ezinengi phakathi, igarlic incedisa kuzifo ezinengi emzimbeni lokubulala izibungu.

Umuthi wemvelo wokusilisa abantu kuzifo ezitshiyetshiyeneyo. Kufakwe phakathi kwegabha elimhlophe elincinyane. Igabha leli lilesivalo esimhlophe. Libhalwe ngamabala abomvu kunye lamnyama.

Umuthi wokuhlanza amazinyo oyenziwe ngechena uphakathi kwesigxingi sepulasitiki esimhlophe eceleni kulezixubho ezimbili ezenziwe ngesigodo esinsundu njalo eceleni kulechena

Ichena elincedisa abantu abagulayo izifo ezitshiye tshiyeneyo, lifakwe ezigubhini ezintathu. Izigubhu ezimbili zilombala omhlophe kuthi esinye silombala welanga.

Yimithi yesintu ephakathi kwamagabha atshiyatshiyeneyo, amanengi alawo magabha alezivalo ezilombala oluthanga kukanti kulezigubhu ezinye ezilemithi emnyama phakathi.

Izihlahla zomuthi wesintu eziyisificaminwembili, zilamahlamvu aluhlaza kanye lamaluba atshiyetshiyeneyo. Amanye amaluba amhlophe, amanye amaluba aluhlaza okwesibhakabhaka lokubomvu, kukanti amanye abomvu.

Kuphakathi kweganga kulexhuku lezihlahla egangeni lapho ezilombala oluhlaza esinye salezizihlahla zilamahlamvu alombala omhlophe phezulu kukhanya isibhakabhaka esilombala oyisibhakabhaka.

Inkezo ezimbili zesikolo uzithwele amaphilisi omuthi wesintu amanye amaphilisi esintu aphezu kwetafula kulezihlahla njalo eceleni ezifakiweyo ezitshengisa ukuthi amaphilisi lawa avela kuziphi izihlahla

Ugalikhi ngumuthi wemvelo oncedisayo kakhulu amasotsha omzimba emzimbeni uyancedisa njalo kakhulu labo abayabebanjwe ngumqando lalabo abagulayo abadinga ukuqiniswa emzimbeni.

Isihlahla somuthi wemvelo sikhula sibeside. Silamahlamvu amancinyane aminyeneyo kakhulu. Alombala oluhlaza. Silamaqabunga njalo alombala welanga.

Kusegangeni kulezihlahlahla ezitshiyeneyo zomuthi wesintu. Ezinye zalezi zihlahla zilamahlamvu amade aluhlaza ikanti ziphuma emhlabathini oluthuli.

Isihlahla somuthi wemvelo silezigodo ezimpunga kunye lamahlamvu aluhlaza aminyeneyo kakhulu silamaqabunga njalo amancane ayisigombolozi.

Owesilisa umile uqoqa imithi yakhe yesintu. Kuleminye njalo imithi aseyiqoqile esandleni sokudla. Esetshenziswa ukulapha imikhuhlane eminengi ehlasela abantu.

Izihlahla zomuthi wemvelo zitshaywa lilanga kukhanya kusemini ilanga ligwaze umhlaba kulezihlahla njalo ezinye ezilamahlamvu amancuncuncu kube lezinye ezilamahlamvu amakhulu zonke ngezomuthi emvelo amahlamvu azo aluhlaza.

Isihlahla somuthi wesintu selapha imkhuhlane etshiyeneyo ebantwini lesisihlahla silahlamvu amade njalo elemibala etshiyeneyo okugoqela umbala oluhlaza kunye lombala welanga

Ababona ngokwezempilakahle okugoqela abesilisa labesifazana. Bayahambahamba etshanini obuluhlaza. Eceleni kwabo kulezihlahla zomuthi wesintu ezitshiyeneyo.

Isixuku semithi yemvelo, silezihlahla ezitshiyetshiyeneyo ezincedisa ukwelapha abantu emikhuhlaneni engabe ibahlesela. Lezi zihlahla zilamahlamvu abancinyane aluhlaza kunye lamaluba alombala obomvu.

Isihlahla somuthi wemvelo sikhula eceleni komduli, side sikhula sisiya phezulu silamahlamvu aluhlaza kunye lengatsha ezibomvu, silamaluba njalo alombala welanga.

ngemva kwendlu elezitina ezibomvu kulezihlahla ezitshiyeneyo zomuthi wemvelo lezi zihlahla zilamahlamvu aluhlaza kunye lamaluba alombala welanga

Phakathi kwesixuku egangeni, kulezihlahla ezitshiyeneyo ezomuthi wesintu wokwelapha izifo ezitshiyeneyo eziluhlaza, phezulu esibhakabhakeni kukhanya isibhakabhaka esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka kunye lamayezi amhlophe.

Izihlahla zomuthi wemvelo zitholakala egangeni. Duze lalezo zihlahla kulomfula ogelezayo olamanzi akhanyayo. Lezo zihlahla ziluhlaza tshoko .

Isihlahla somuthi wemvelo side silamahlamvu amancinyane amanengi aluhlaza. Isiqu sesihlahla silombala onsundu. Ngemva kwesihlahla kulentambo zikagetsi.

Isihlahla somuthi wemvelo simile egangeni lapha okulezinye izihlahla ezitshiyetshiyeneyo silamahlamvu aluhlaza kunye lamaluba alompala owelanga.

izihlahla zechena zitholakala ndaweni ezitshiyeneyo kulezinye ezitholakala egangeni kube lezinye ezitholakala emakhaya ezitholakala egangeni zilahlamvu amade aluhlaza kunye lamaluba abomvu kuthi ezitolakala ekhaya zilamaluba alombala welanga

Isihlahla ikhalivuma ngesinye sezihlahla ezincedisa abantu emkhuhlaneni etshiyetshiyeneyo. Lesi sihlahla siyabukeke silamahlamvu amanengi aluhlaza kunye lamaluba abukekayo, alombala ophakathi laphakathi kobomvu lomhlophe.

Kulezihlahla ezinengi zomuthi wemvelo ezilamahlamvu aluhlaza tshoko. Lezi zihlahla zimila emhlabathini onsundu njalo ulotshani obuluhlaza. Eceleni kwalezo izihlahla kulesakhiwo esifakwe isamende njalo kulensimbi eziqonga zisiya phezulu.

Isihlahla somuthi wemvelo wokwelapha izifo ezitshiyeneyo silesigodo esilombala ompunga lamahlamvu amanengi aluhlaza eceleni kwaleso sihlahla kulomduli oyenziwe ngezitina ezibomvu

Isihlahla somdumbula silamahlamvu amanengi aluhlaza athe tshoko. Phezu kwaso kulesibhakabhaka esiluhlaza okwesibhakabhaka, eceleni kwesibhakabhaka kulamayezi amhlophe athe nke.

Isihlahla somuthi wesintu sinabile emhlabathini isiqu sesihlahla silameva ahlabayo ikanti eceleni kwesihlahla njalo kulotshani oluluhlaza lamahlamvu asundu.

Etafuleni kulamambodlela amakhulu lamancane ayenzwe ngeglass akhanyiselayo. Phezulu avaliwe athwele imithi yesintu yokwelapha izifo ezihlasela abantu bonke jikelele.

Kusegangeni lapha okutholakala khona umuthi wesintu oyiwo oncedisa abantu kumikhuhlane etshiyeneyo engabe ibahlasela .Leyo mithi ilezihlahla ezincane ezilamahlamvu aluhlaza .

Isihlahla esincane somuthi wesintu. Sifanana lenkunzane. Simile eceleni kwedwala njalo sinabile. Silamahlamvu aluhlaza.

Izihlahla zomuthi wesintu ezimbili. Lezi zihlahla zilamahlamvu aluhlaza kukanti esinye salesi sihlahla silamaluba alombala welanga kukanti esinye amaluba aso lawo aluhlaza njenge sihlahla saso

Isihlahla somuthi wesintu esincane silamahlamvu amancane aluhlaza. Sihlume eceleni kwedwala. Eceleni kwalesosihlahla kulezinye njalo izihlahla eziluhlaza ezimile ngaphansi kwedwala.

Ikhasi lencwadi limhlophe lilomfanekiso wezihlahla ezimbili ezemvelo ezincedisa abantu emkhuhlaneni etshiyeneyo lezi zihlahla ziluhlaza ngaphansi kwazo kubhalwe amabala amanengi okuchasisa ngokuthi zincedisa njani emzimbeni.

Isihlahla esikhulu somuthi wesintu silamahlamu aluhlaza. Siseceleni kwesihlahla se mengo .Ngemuva kwaso kulendlu elezitina ezibomvu.

Isihlahla lesi ngesinye sezihlahla lapho esithola khona imithi yesintu esivikela emikhuhlaneni etshiyetshiyeneyo isihlahla lesi silamahlamvu aluhlaza ikanti sihlanyelwe phansi komhlabathi

Izihlahla ezincane zemithi yesintu zilamahlamvu aluhlaza lamaluba amhlophe labomvu lalombala welanga kanye lamanye aluhlaza okwesibhakabhaka lobunsundu.

isihklahla somuthi wesintu silamahlamvu aluhlaza siphandle phezulu kulama yezi amhlope athe nke kanye lesibhakabhaka esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka

Imithi yesintu etshiyeneyo, egoqela izithelo zezihlala, amahlamvu eziihlahla, lezigodo zezihlahla, ifakwe emasakeni. Okunye kwafakwa emagabheni.

Isihlahla esincane semango. Silamahlamvu alombala oluhlaza. Kukanti ke kulamanye amahlamvu asetshile aselombala obomvu otshengisa ukutsha

Isihlahla esilama hlamvu aluhlaza amade kunye lezithelo ezincinyane ezilinganayo. Kulezinye eziluhlaza. Kuzoba lezinye ezibomvu. Zonke izithelo ziyalingana zincane.